Biɛŋ n-doya ka yoniɣi ni jiraafunima ka bɛ beni m-be biɛŋ maa puuni bɛ nyurila kom wabiri ayi zala duli ka daadama be loori ni bɛ nyɛla silimiinsi tihi komi gili niriba maa nti tabili binkɔbiri maa

Paɣa n ʒɛya ka wuɣi o nudirigu boɣu zuɣusaa do so ʒɛla paɣa maa nyaanga ka gbubi liiga buluu do so ʒɛla paɣa maa nyaanga ka gbubi spiika ka gbubi awood ka paɣa maa nyaanga dikpuni di nyɛla buluu ka bi dirooyi bini pa dizuɣu

Niriba n-ʒi yili varanda ni bɛ ʒila kuɣusi zuɣu ka teebuya za bɛ tooni fulaawanima bela niriba maa nyaaŋa pilanima bela varanda maa ni ka niriba maa tooni fulaawanima ni tihi ka di lan beni.

bihi n-laɣim ʒi kur' waɣinli zuɣu bihi maa gbuni kpalan' piɛla dɔmi ka gbambila sabilinli beni ka saɣiri dɔya bɛ ni ʒi n-tabi dikpuni shɛli maa nyɛla ɔrɛnji

Bihi ayi n ʒiya yino dabimi ka yino ʒi kuɣu zuɣu ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa gbubila afi n niŋ ŋun dabiya maa zuɣu ni do so ʒɛla bi nyaanga ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm ʒiɛ

Wɔbiri n-chana wɔbiso waligiya ka wabiri ata doli taba niriba bela loori shɛli din nyɛ giriin puuni ka shɛba pili waluri m-be loori maa puuni tihi bela bɛ ni be shɛli polo maa ni mɔri

Tipa ʒiɛhi ayi n ʒɛya ka tankpari bɛ dinni loori kari shɛli ʒɛmi n toori n toori tankpaɣu niŋdi tipa nim ni tipa gaŋ maa mini laa loori karili maa ʒɛla boɣali ni boɣali maa duya mori biɛni mi ni boɣali maa puuni niɛma

teebuli zuɣu ka diɛma gbambihi paya taabu pala teebuli maa zuɣu ni gbana bia ʒimi n-zaŋ o nuu n-gbaagi namda leesi o mini zaɣ' kurili zaɣ' kurili maa zaŋla ninkpara kpa

Paɣa n-ʒiya ka teebuli za o tooni cheeninima pala teebuli maa zuɣu ka nintuhi mini yari ni binyɛra bansi paɣa maabnyaaŋa paɣ' shɛba ɡba ʒimi yil' piɛlli yirimi na ka loori za yil' piɛlli maa tooni tihi beni

Doo n chɛna n pili zipili piɛlli ka bi zaŋ kpakpa nim pa teebuli zuɣu ka tɛ katalɛm n pilli moto ʒɛla doo maa nyaanga ka hɛlmɛnt yili di yilli loori piɛlli ʒɛla palli maa zuɣu ka do so gariti di gbuni jiranbiisa nim biɛla palli maa zuɣu

kuliga puuni ka paɣa be o gbubila zimbihi zimbil' karili bela o nuzaa ni ka zim' baligu be o nudirigu ni ŋariŋ ʒɛɣu din gabi vakahili pa kom zuɣu ka pooli sa di sunsuuni ka tani gɔli li

Duu puuni ka niriba be shɛba yɛla kootu sabinli m-muɣi bɛ maŋsi zaya ka shɛba mi za teebul' piɛlli gbuni pɛn sabinli pala teebuli maa zuɣu ka buku yɛlo paya ka bɛ yɛrigi tani m-pa di zuɣu shɛba zala bɛ ko ha

Duu puuni ka shinshaɣu ni baanjira biɛni duu maa zuɣusaa malila faan nima ka laati nim yili zuɣusaa duu maa kabinɛt nyɛla zaɣ piɛla ka di tingbani nyɛ ash

Niriba n-laɣim bɛ piɛla fooli niriba maa shɛba ʒila adiikunima ka sona pa adiikunima maa shɛŋa zuɣu bɛ pam sola chinchina ka so kpabi bia bɛ ni tihi bela niriba maa ni be shɛli polo maa

So n ʒiya ka o boɣu yirina o gbubila kapu ka kofi bɛ dinni o teebuli sabinli maa zuɣu pileet nim tammi ka keek bɛ dinni koins pala tebuli maa zuɣu ka buku nim paya fulaawa bɛla poot ni tamya

Doo n za tooni n gbubi bin'shɛɣu ka paɣa ʒe o nyaanga paɣa maa nyaanga bɛ zaŋla tani n lo ka do'so gbubi laa tani maa do'so ŋun gbubi bin'shɛɣu maa luɣili zuɣu niriba ʒiɛmi n yuuni o du'shɛli ni din na bi ta ni ka bɛ ʒeya

Paɣiba mini dabba n-zaya paɣiba maa shɛba ʒila adiikunima ka so zaŋ o nuu tabi o shee moon'tia gbunni ka bɛ zaya mɔri bela paɣiba maa bɛ naba polo.

Silmiin paɣa n ʒɛya ka bihi ko n gilo dikpuni shɛli ni bi ni ʒɛya maa punu nyɛla zaɣ sabinli laati pool nim yirina yili shɛli guli nyaanga lala yili maa chɛmsi nim nyɛla zaɣ kura ka laati pool nim maa zuɣu laati woya nim pa ŋa

Loori sabinli gbuni ka niriba zaya di tooni ban ʒe tooni maa puuni yino pɔbila noosi maasiki ka mali binshɛɣu tiri bia so zaŋla o nuu n-dihi bia maa bɔɣisapim ka paɣa so gbubi lala doo maa ninvuɣ' shɛba zala paɣa maa nyaaŋa ka ye neen' piɛla

Niriba n cheni soli zuɣu ka mokuma do bɛ nudirigu zuɣu ka mo'sheli din vari nyɛ girin ka do bɛ nuzaa zuɣu niriba maa sheba nyaɣala baaji nima ka sheba mee vuri bɛ baaji nima ka poli neeli do bɛ tooni.

Duu puuni ka teebuli tam nyɔŋ zuɣu kuɣusi za teebuli maa gbuni ka tiivi tabila dukpuni ka foto viɛla tabi dukpuna duu maa piɛntila ashi laasabu ni buluu

Duu puuni ka nachimba be ni paɣisara yi duu maa puuni bɛ malila teebuya teebuya maa zuɣu lapitɔpunima pami kpaalenima pami ka tan' ʒee paya so zala zuɣusaa ka gbubi takara yeesi tabila dikpuni dikpuna maa shɛli malila gilaasi ka tihi yirina gilaasi maa nyaaŋga ka laati tabi duu maa siilin

bihi m-be kom puuni bɛ pam sola piɛto sabila kom maa galisiya bɛ tamla taba zuɣu bɛ zabiri galisiya ka bɛ daai li n-sɔŋsɔŋ tiŋa bɛ yino sola piɛto piɛlli

dabba n-zaya bɛ zala yilli shɛli gbuni yili maa pili-la chɛmsi piɛlli ka so mi za m-miri wilibaaro o tooni pooli dari ata sami ka tihi be pooli dari maa nyaaŋa tihi lahi yirimi na yili shɛli gbuni bɛ ni zaya maa nyaaŋa

Alapilee m-bɔŋɔ n-zaya ka di dundoya yooi polin’paɣa zala alapilee maa zuli polo ka zaŋ o nuhi ayi n-taɣili taba ka o mini shɛba diri feela o mini ban diri feela maa nyɛla dabba ka so pini kolikoli duu maa dukpana maa nyɛla buluu ka di tiŋgbani nyɛ zaɣ’sabinli

bɛ bela duu puuni shɛba zala zuɣusaa ka shɛba ʒiya peepanima pala teebuli zuɣu peepanima maa nyɛla zaɣ' piɛla fooninima ni kalikuleeta ka di pa bɛ shɛba teebuya zuɣu bɛ yɛla kootunima ka di kama nyɛ zaɣ' sabila

Loori n-zaya niriba bela loori maa lɔŋ ni loori maa zuɣusaa ka bɛ lo nɛma tam taha ni gbambihi ka so ʒi di puuni shɛba ʒila loori maa nyaaŋa kpukpal’ tia gba benimi

Duu puuni ka bɛ be do so zami ka zaŋ o nuhi labisi o nyaaŋa ka lo kpulli ka so mi zaya ka wuɣi o nuhi zuɣusaa ka zaŋ o nuu pa buku shɛli zuɣu teebuli zuɣu pepa pami ka gilaasi kapu tamya ka kom be gilaasi kapu maa ni.

daa puuni ka turoturonima beni turoturonima maa malila kala bɔbigu ninsalinima bela daa maa ni shɛba tila takalɛmnima jirambiisanima bela daa maa ni ka laati poolinima beni

bihi laɣim n ʒia ka yino wuɣi o nuu ka taabo gari ka buku pa di zuɣu bihi ʒimi miri buku maa ka bi' shɛba ʒi buku maa tooni do' so zala tooni bilaaki boori gbini n-tiriti bi' so ŋun wuɣi o nuu maa

Niraba n ʒiya bi yɛla kali niɛma kɛntɛ nima bi shab yɛla kɛntɛ piɛla ka bi shab yɛ zaɣ ʒiɛhi bi tila katalɛm nim bi zuɣusaa tihi yirimina bi nyaanga ban ʒiya maa shab pirila bansi

Bia n mali boofurooto n niŋdi doo nolini doo maa kpala ninkpara bi teebuli zuɣu pileet nim biɛni mi ka diriti mini fook nim paya kapu nim pala teebuli maa zuɣu di takoro nyɛla gilaas ka tihi yirina di puuni shab ʒɛla takoro maa gbuni